Oshaa meeshshiyogaan gidana danddayees, maattaa bucci ehiidi sa'an laamiyobagan gidana danddayees, dumma dumma ogetun asaa naati bantta de'iyosaa giggissoosona.

Miishsha demmanawu bana laammanawu asa naati oottiyooga, yaaniyo gishshatassi asaa na'i ubbi ooso oottanawu koshshees.

Asa naati awuppe yaakkonne kochchay aybbakkonne eranaw maaddiya ogetuppe issuwa, I oone giyoode banatetta erissanawu ekkiyoobatuppe issuwaa.

Dumma dummabati de'oosona. So oosuwa oottanawu maadiyabati hegettikka shunkkurtiya, tuummuwa, qimmamiyanne heganne hegaa malatiyabati beettiyo sohuwa.

Asaa naati bantta giddiyaa shuchaappe gidana danddayees, aguntaappe gidana danddayees, naaganawu geddiya wottidi puulattidi hemmettiyo macaratuppe issuwa.

Issippetettan dumma dumma keettay issipetettan de'iyooga issppitettea siquwaan dosettidi issoy issuwaara bonchchettidi de'iyoogaa giyoogaa.

Asaa naatussi keehippe koshshiyabattuppe issuwaa gididi ogiyaa gidanna dandayees luxiyossa, payatetta biidi qassi xeelliyossa gidanna dandayees heganne hegaa malattiyabatuppe...

Asaa naatussi kaattaa kaattanwu lo"iyaa carkkuwaa ikkanawu eettidikka qassi hoo"anawu dumma dumma oosuwaa oottanawu maadiyaabatuppe issuwaa.

Asaa naati katta maanawu ushshaa uyanawu koyiyo wode bantta miishshaa kessidi ekkiri biidi shammanawu go"ettiyo sohotuppe issuwa.

Asa naati bantta namisaa alanawu dumma dumma miiyo kattati de'oosona. hegettikka pilaa gidana danddayees, muchchuwa gidana deanddayees, h.h..m...

Asi bana loyttanawu bana puulayissanawu woykko lo'i beetanawunne banatettaa naaganawu payatettaa naaganawu puuloy polettiyoogee koshshees.

Asaa naati bantta gediya shuchchaappe gidana danddayees, agunttaappe gidana danddayees, dumma dumma qohiyabaappe bantta gediya naaganawu bantta gediy bollan wottiyogaa.

Kase wodiyan hanidabaa kase wodiyan nu aawati oottidi aadhdhidobaa nu aawati hani aadhdhidobaa eti kanttido ogiya giyogaa.

Asaa naati geeshsha carkuwa demmiyo ogiya qassi wozanaa shemppissi ekkanawu ayfee woppaa demmanawu maaddiyaba.

Asay issippe shiqiddi deiyowodenne issoy issuwa bonchiddi de'iyowode keetta hera saroy nangettes, yaniyo gishattassi bonchettiddi danawu koshees.

Dumma dummbati de'oososna hegettuppe issoy qibattiya, gersiliiniyaa, saamunnaa sinttaa mechetanawu go'etettees ,yatiddi banttanna asaa naati pulayissoosona.

Asaa naati bantta wogaa maayuwan gidana dandayees miyo kattan gidana dandayes dumma dumma ogetun banttana erissiyo ogiya.

issi biittaappe woykko isi oosuwassi malaata gidiyaba woykko oonatetta erisiyaba hagee aybee gidi erisanawu maadiyaba.

Asaa naati banttana puulanayanwu banttana loyttidi bessanawu kushshiyaan wottiyoogaa gidana dandayees menttershshaa sintta huphphiyaa tiyettiyoogaa gidana danddayees duma dumma ogetun asaa naati banttana pullayissanawu loyttanawu tiyettiyoobata.

Hegeetuppe issoy abukkaadduwa. Maanawu go'etteettees. Issito issito qassi huuphiya binnaanaa loyttanawu macca asay tiyettees. Tokkidi zerettaa demmanawunne hegaanne hegaa malatiyabatassi maaddees.

Bantta wogaa besanawu woikko bawu lo'aagattan bawu tawu hagee keehees giidi asaa na'i oottidi bawu giigissidi de'ees.

Asaa naatu de'uwaassi keehippe maaddiyagaa gididi leemisuwaassi badalaa zarettaa gidana danddayes dumma dumma zerettata zeridi qassi asaa naatussi kattadan aattiyogaa.

Kattadan ayfiyaa immiyaageta kattadan ekkidi maanawu maaddoosona. Melissidi qassi tamaa eettidi kattaa kattanawukka maaddoosona. Keettaa keexxanawu dumme dumma oosotusi maadiyaageta.

Asaa naati bantta wozanaa woppu oottanawu issippetettaa erissanawu ootiyo ogetuppe issuwa gididi keehippe koshshiyaanne wogaa nagissiyo ogetuppe issuwa.

Asaa naati ba garssan de'iya qofaa odanawunne yoottanawu deexxida qofaa danttuwa danttdi yettaa kessidi ba garssan siyettidabayo woykko go'ettiyo miishsha.

Asaa naati bantta saamuwa alanawu dumma dumma ushshaa qomota giigisosonna. Hageetuppekka qareebuwa gidana dandayees, eessaa gidana dandayees dumma dumma qommo ushshata giigissidi bantta saammuwaa alana mala giigisosona.

Dere asaan siyettiyaageta bonchchetiyaageta asaa naati bonchchuwaa immiyoogeta wotkko sohuwaa immiyoogeta zorin makkin ero giiri ezggiyoo asata.

Asaa naati de'uwan daanawu keehippe keehippe koshiyabatuppe issuwa gididi uluwaa kunttanawu iin saamuwa uu

Asi ba oossuwaa asi siyana mala asi xeellidi hagaa malabi de'ees giidi erana mala oottiyooban ba oosuwaa erissana mala oottiyooba.

Asaa naati daafurenan banttana kooshidaaba banttawu paaccidaaba biidi issisaan shiiqidasaappe biidi shammiyoo sohuwaa.